haydan biyashe dizay siya zeeygizayssa gidikkoka aaddappe malalizay si cili la mataynne mithaythe beettishe deees gannabaggaranne sade baggara diya keethtzekka beettishe dees corasatikka gede biyaynne haabiyay kishe de7oosonaa

Ha sinthe baggara tani biyashe dizayti aaizey gizayssa giidikko corasati beettishe doosona izata giddoppekka isso dungoza sharfe kooden kachchidaysi sinthe baggarakka beettishete ees guye baggara diaytikka izata giddo babrati heexi ha hissika beii.

Ha sintha bagara ta beyashe dizaysse aaze gizayssa gidikko nam7u atumata beyashe de aas izetikka garsenanne bollara mayettidikka bollara dunkosa sherbe qoonen kachinayti beetti shede oosona izitakke guyera dizaa asatikka beettishe de'oosona.

ha sinthe baggara tani beyashi dizayssi aaze gidayssa gidikkoka coora attumatinne maacati uttidayti beettishi de'osna izetappeka guye baggara caalati ekkedayti beettishe detees issi macashiyakka dunguza sharbe qoodhen qachidare biittawus.

Faassinthe baggara tamibiyashe difeysse aagi ekigayssa kitekoaka cimmati dunguza gootenne sore maydi xambaro ekki dingu pana gishe doossona heni bagkaraka diza mithay ay bala malaliyayssee

Haytani xeellashe dizayssikka aazey gizayssa kiitekkokka nam'u attumaynne issi machashiya ekkidi doossuna gawana mayday dikka beettishe doosuna diza tanakkerakka tophiya bayndaray beettishe de'ees.

Ha sinthe bakara tani biyash dizayssa dowadunisa shiqoka attumati ekkidide gukkawu dulan tukkechatishe dilayssi deetishe dee istappeka guye bakara diza mithayka beettishe dees attumay kachaddishe deeyees

haytani abiyashe dizayssikka aasey gisays saa gi dikko attuma te hutiraysibeetishe doosana sinthe bakara ka ysso attumay warageeta woykko datora kushen maykidi xaapishe dizayssi beeti sheedde ees

hay tani biyashi dizaysse aaziye gizayssa gidikkokka mactii ekkidayti beettishe do7osona izetappe sintha baggaraysi macha shi ha sharbe qodhen saati daariya qeerina abaaydayssi beettishe deees hini baggara kaderiya qeerinaytikka beettishe do7oosona

ha'i tani biyashe dizayssi aase gizayssa gidikkoka ortodokse woossa cimati issi keeththan uttidi ayssibeetishe deees izatappeka sithe bakana diza darameza bolla dize haaththenne abe bagididi aaddappe malali aysibeetishe deees

Hayssi haytan be ashi dizayssi aaziy kizayssa gidikkokka issika ooso geeththan uttidasata be ashede-aas izatappeka sinthe baggaran dizayssi aazey kizayssa gidiikko laftoppen woykko komputera geetettiza miishasi beettishe deees issi attumayka izotara haa simmide uttidayssi gabee.

Ha ayssan tani beeshi dizayssa azie gizayssa gidikkokka wessiyo kawo ooththo keeththana machenne attuma uttida ti beetti shi dousunaisseta giddofekka issi machasiyatha apheesa bolla udtidariyakka beettashe de ahawus wissiyoykka hani bakkara udtiday ssi beettishe de waraqeta kawekkidiin abbabishe deees.

asi shinthe bakkara nuni beeshe dizayssi aaz gizayssa gidikkokka attumati dunkuza kote maydaynne hiza sharme baydayti sinthe bakkara uttidi de7osuna goya bakarakka uttidayti beettishe de7eettees eta sinthe bakkara dizays biraytey woykkokko kayqay beettishe deees

Hayssan ta sinthe babgara beyishin beettizay aazey gizayssa bidikko oyde bolla uttidaytinne ziqqigi okki didizayti gade bolla saalettida miisha woykko gade aazas go7izey gizayssa timirten ekkiza asati sibe shiqidi uttidayti beetti shedeyoosona.

ha sinthe baggara nuni beinshedizay siyaate gizayssa gidikko dunguza shurabe maydati cora asatikka beettishe do7osuna izaqoobe aathidayti ka beettishe do7osuna sinthe bakara majashera attumanara dunguza shurabe maydayti kushe saate aathidayti beettishe doosona issi attumaykka miichishe de7ee.

Ha'i hayssan tabiyashi dizayssi aaze gizayssa gidikkokka attumay ne macay maaran uttiday makina giddon okkidi de7osona issoy izatappe sinthera putoppe otettida apila maydays uttidi dishe beettishi deees issi7a waykka cililo koppi aaththidayssi hokkidi deees macashiyakka silke asayssizara beettashe deas.

Isssanta sinthe baggara beyi shin beettizay aazi gideyssa gidikko gamo aawati issi bolla si gidi iqqileti beettosona etika gammo dunguza mayoomo hidetinne qoofofupe bolla wooththileti kushen xambaro oyqqiletinne tappe essinoozi cirara celilo maatara kusheno qqileti beettey ta guye baggara asati uttidoosona

ha sinthe baggara tani be'ashe dizay aaze gizayssa gidikko keeppe cora asay oyde bolla uttidinne ziqqi gidikka gaden hokkidi gade bolla diza waraqata bolla biittay aaza go'a immizey biitta go'a aazey gizayssaka isiyadey tamarsizayssi beettishe de'ees

Faasinthefekara nuy beeshi dizayssi aazeekkizayssa gidikkokka macatinne attumati maaran uttidaydibeetishi do7osuna izeizetappeka issoy bu7e bakkara aqqidaybeettishi deee issi oydeykka issi macha she lankera baado gidoyssi erettishe dee issi ooththo keeththankoizoti uttidayi

Aas sinthe baggara tani biyashe dizayssi aazay gizayssa gidekko cora asati uttidaynne eqqiday giidi de'oosona izettappe issoy dunguza macashiya koote maydara sharbeza qache deariya beettashe deawus issi macashiyakka izita qachera kiise kushen haaqi daariya beettashe deawus

Hayssan ta sinthe baggara be ishin beettizay azeeygizayssa gidikko keype cora asay kushe bolla bandira oyqqidaynne soytopha bandira oyqqi dishin aratikka bandira bollakka agiste malatay dizayssa oyqqidaytinne giste malatay diza shuraabe booththa shurabe maydayti qoofe wuththidayti beettishe de7ososana.

Ha'i hayssan tani biyashshe dizayssi aze gizayssa gidikokka cora attumati maaran uttidayti ciimati beettishshe de'osona izatta giddon issi machchashshiyakka beettashshe de'wudus bolla kushe woththidaariya heeni baggarakka dunguza qoppi woththida attumaykka beettishe dees

hayssi hay tan beeshi dizayssika haase gizayssa gidikkoka issi aattumay dunguza sharbe maydenne goye bakkara dungusa bakar beettishihe dizayssi beettishe deeeshessika haase gizayssa gidikkokka kanna bakkara deiya dunguza sharbeyka beettishe deees

Haytanibiyashidizayssi aaze gizayssa kidikkoka attumatti sinthe bakkaranne guye bakkara maaran udtidayti beettishe de osona istappeka sinthe bakara deya hissi attumaykka miichishe deees hissi attumaykka ekkidaykka guye bakkara beettishe deees

Aysi ay tani baashi dizayssi aasey egizayssa kidikkokka macati issi kaowol ooso geethan maaran uttidayssi beetti shede osona izatappeka coray booththa shaashe qahidayssanne butto poositida gabaro woykko paphalammaydi dizayssi beetti shedde oosona issi macasha buoththaya bayndera oykkidayssikka beetti sheddeee

Faasinse bakkara tani beya shidizayssikka aasie gizayssa gidikkokka addafe malali aasati beetti shido osona izatikka uttidayysi sinthe bakkara ttumaynne macha uttidaytikka beeti shido osona issi machashakka toho gaxidariya kabetashe de7aawus

Ha'i tani be'ashshe dizayssi aze gizayssagidiikokka tumati shiiki chimate uttidayssi beettishe dees zeda giddoppe kachonay dungazakkokke aathi dayssakko wee bagkaraka diza nam'u attumati beettishe deoossonaa

Ha sintha baggara tani be7ashe dizayssikka aazee gizayssa gidikko issi maccashiyo booththa shurabe mayidariyo beyashe de7ayssi guyera baggaara dunguzaykka beettishe dees izzakka maqirafoone oykkada haasa7ashe de7awus

hayssi ha7i tani beyashe dizayssi aazee gizayssa gidikkoka attuma asti issippe shiqqidi kawo ootho keeththan uttidayssi beettishe de7ees izeta giddoppeka issoy luuke woykko waraqeta oykkidayssi beettishe de7ees issi attumayka ha simmidi silkke xammeretizayssika beettishe de7ees

Hay tani xeelashe dizayssi aaze gizayssa gidekoka issi attumay issi attuma maygirafooni oyssethidi haasayissishi dizayssi beettishi de7es bulla koote maydayssikka haasayizayssi beettishi de7es bakkara diyasatikka beettishi de7osonna

Ta xeellashe dizay azeegizayssa gidikko isiyoto keeththan issife ooththiza nam7u asati utti rayti beettosona geyta sinthanka wogayeeche maliza ababay beettes hababa gede maggara xarappe bolla izatikka hokkidi zebaga xeeliza mishire akka ayfe duuna tuccana daaw

Ha sinthe baggarabe dizaysi nuni be ishin beetti zayazeygizayssa gidekka is ortodoksi cay woossa cimati beettishe deettes etikka sinthe baggara be kofe phu bolla wothi la xanama ydi uttirayti etosona eeta guye baggarakka hara asati uttidi deeettes

Assanta sinthe baggarabe ishin beettizaytikka sibolla shiiqidi ka topbetana shiiqi uttidaitte baggara diza poolisaytikkabeettoso naagede baggarakka dummaara moyomoyda asati beettishe deettes ikka sinthe bagga wayqqizaytinne be sintha layllade raathi utthido

Hay ta xillashe dizaysi aazee gizayssa gidikkoka macati simada dana ekkidayti beettishe doosuna sinthe bagkara diya macash yakka gulanti daariyaka beettashee dea gu7e bagkara dia yaara kabeetashee deaawa.

hay tani hayssan xeellashe dizayssi aze gizayssa gidikkokka suuke kare moyko qoske giddon dizaygata xeellashe de'ays mayoynne qabatoynne mubbane geray beettishe de'ees addanpe cora saqeti beettishe de'osona

ha sinthe baggara tani biya shidiza qeerina iya kabeetashe de aawus isinthe baggarakka diza shuchchaykka beettishi deees gaanna baggara so maskote doya gidoyssikka ereettishe deee xade baggara diyaab baykka beettishe deee

ha sinthe baggara tanikka beyashi dizayssika aazay gezayssa gidikko issi macashio baashe dean izippekka guye bakkara diza maataykadappe chilinni noizayssii beettishe deer izipeka sinthe bagkara beettizayssa aaza gides buchana keexxetishe kee uddiza keexhthe gididi ere

Assinthe paggara nunibeyshediga istaafe gifayssa gidikkoakka ma'aayanne aawa layfisoo shikiti kachunushe doossonaa issi macashiyakka duunen barsashe de awus issimi macashiyakka hanni makara meechetashe diyaarabeetashe.

haytani xeelashi dizayssi haazeygizayssa giidikkokka issi machasiya sinthe baggan beettiyara itopiya bayndera malidibeetli hayssape okkistada oykka daada7as izakka booththa sura gexxidaariya koppiya haathi dareya ekkadadea izippe kayni bakkaro ekkida macha naytinne attuma naytibetishido

Paasinthe baggara tani beyash gizays yaasee gizayssakkidikkokka aaddappe malaliya issi beettishe dees izikka maase gizayssaki idikkokka issi keeththey mixara woykko buuxara keettettida keeththen dargo tamay cuushe dees waalsa keeththeka geetettidi eretees.

Aysi hayta nifersitisayssi aaxe gishayssa gidikkokka issi attumay qeerina aytimidi maatha woykko urgo ushisheti hissi bettishe deees isa tapupekka guyu bakkara disa qateykka dapkana dayssikka beettishe deees.

Ha sintha baggara tani biyashe dizaysse aazeegizayssa gidikkoka malaniya baasara kamey dugge pudde gi ayssi beetishe de ya lanqerakka attumaynne macha pudde duge gishe dizayssi beetishe deeees.

Haytani biya shidizayssikka haazey gizayssa gidikkokka issi attufay sinthe bakkara beettishe dee ikka dunguza shuko temayde dunguza sharbe kooden kachidaykka beettishe dee guye bakkara diya way sheeka beetti she de goye bakkara dee attupatika beettishe de oso.

Haya yssa danfeoshi dizayssika haasiye giza issaki dikkokka aaddapfe malaliya keeththan dizay qatabe ashede aas isa keeththozanka aase tizakki dikkokka nabaqarate ami silami siletikka beetti shede oosonawa gade bollana diza sineti mesaworge woykko safeta giyayssiga beyetti shede.

ayta nibe ashi dizayssi haaze gizayssa gidikkokka attumaynne maca maaran uttiday qerina ay beetti she dee issi majashira issi attuma raydimettidayssinne beetti shidee buutha shura be mayda macha shiyakka miixa shude aawus

ha sinthay baggara tani biyashi dizayssi aaziyegizayssa gidikkoka issi macashe rayssi attumara eqkidi de7oosona ezetikka be nayta kushshin oykkidi de7oosona attuma naykka attume oykkidi macashiyakka maca na7iyo oykqada de7aws

Haysape sinthe baggara tali be ishin beettizay azey gizayssa gidikko keepe dalganne aho qidida haaththa woykko shaafa woykko abba giddonka dizaa wagga maatay beettishe deesa maatappeka gade baggara booththa kafoti keepe cora gidilayti beettishe deosona

issanta sinthe baggara beyishin beettizay aazey gizayssa gidikko keepe malaliyanne lo7iza bollara gukkiya haaththayka simmidi shaallo bollara duge qokkizayssi beettes a shaallo lanqen dizayssi maatatinne dhoqu gida mithati beetti shedeyosona

hayssan tani be ishin beettizay aazay gizayssa gidikko keheype cora asa kusheyka katha giddon beettes dumma dumma kathati woykko kutton uqulaleynne kutto asho malizayssikka izranqen kuttohoxera sollona mizayti beettishe de7oosona eetikka kushe yeddidi mizayti de7eettes

ha sintha baggara tani biyashetizayssi aasay gizayssa gidikkokka heetztzhu macati yantilawe bolla oykkidayti gede bishe oosuna issi macashiera issi macasheera gulanti dibe oosuna issi macasheyaka booza maydariya ize dara bashe de7aawus

Hay tani xeelashe dizayssi kaafe gizayssa fidikko addappe bola le upacash goplashe daas gizaka puuttappe otxhetida kabare mayada deyawus gizakka karetha oyde bolla untata maygira poone tuno bolla ykkidaara beettashe.

Haytani ayssan deyashi dizayssi haade gizayssa gidikkoka shimboonera utommenne nam"a gizayssa be ashe de as attumanne macha ekkidayssaka be ashe daas heyssi machasha ka miichashede awu xeenirakkadiya attumay ka miichi shedeees

hasinthe baggara tani biya shidizaysi yaazeygizayssa gidikkokka issi machasha kerina aydemmi daariya bietashe da7a izakka meni baggarane anni baggara wutti daariya shaashera huye gachi daariya issima at qerina asa qanthe bolla zarsada qidimma de aarus

hasintha bagara kan bensiriyaysssikka aaday gizensa ginikkokka napuwattuwotafe ashide as elotappeka issoy ayke goda manadera woththidayssikka beetishe dees issoyka ha simmedi cerishatin dansibeetishe deees

Haysi nu sinthe baggara beyiza aplikeshine aaza gizayssa gidikko isnafcha tiigitittiza aplikeeshine gidishin izi aazas koyzeygizayssa gidikko asa nahy foto iza bolla dendanassinne dumma dumma misileteka zo7isidinne hara dumma dumma mala asa medhdhi di densizayssa

haytan beyashe dizaysate kidaysa kitikkoakka attomati uttidi dizaytime ekki dizayt bajjiisshe doossona sulapte ka fuye bakana diza kaame wokka kame beettishede ees issi attumaykka ekkidayssi beettishede

haysi hay tani beyashe dezaysi aze gizaysa gidikoka macayne attumay naana leqqirayte beetise do7oshuda dissibira ca sha ka kooliza kate maydariya iza fa giddon eqqi daanea geettasho de7ays metappe kede bakkaradi habakara biette aketh addapepoana bishe izata utethi goye bakkara kageepishe dees

ha sintha bakara tani beashe dizayssi aaziye gizayssa gidikkokka attumati maaran ekkidayti beettishi doosunaa eeta giddoppe issoy kiisen kushe nakkidaysikka beettishi de7ees izeeta sinthan diyeysikka aaddappe muaalaliyayssakko

haytani xeelashi dizayays aze gizaysa gidikkokka addappe malali hayssabeyasheda heni bakarakka kaamyotikka beetti she de usna mishaythenne maata chilila ayda male dibeettisayssee gannabakara diza boothama kaamekka beetasheda

Sinthe baggara tani beyi shinbeettizay si aazey gizayssa gidikko cora asayka issi bolla shiiqidi dizaybeeti shedeees he cora asayka shiiqidi dizayssa sintha baggarakka issi pooliseyka kushe gede malatizayssi beetees lanqerakka hayssea asazi aaza bolla shiiqidogiza gidikko maburatey tiranspormere bollakko

ha7i qasse tani xeella shedizayssi aaze gisayssa gidikkoka addappe malaliyaysi beettishe dees aagey gizayssa gidikkokka garxemime ganna ni diza sooykka beettishe eees attumayinne macha uttidayti kafei

ha sinthe baggara tani be ashe dizayssi aaziya gixayssa gidikko kobilisto woykko shuuchchara oxettida baasa be ashe de as izappeka ganna baggara deya motae bettishe dee isatappeka sinthen booththo shuurabe mayda tuman ay beettishee de7eees

ha sinthe baggaran uni be'ishi dizaysi aasey gizayssa gidikkokka madabara purno duqetenne zayte aylandara uttidayssi beettishe dees sinthe baggaraa macashi naa tomay giigisishe dizayssikka beettishe dees issi macashiyakka anida sarothetashe daa

aysi aytan ibiyashe dizaysti aazey gizayssa gidikkokka sinthe wagganis shi macashiyo beyashede aas izakkao oththaziye gizayssa gidikko miishe woykko bira taybashe de awas taybatay bada saaxinen gelsizayssikka beettishe de7ees

Axintha baggaratani biyashetizaysse hafe giza hyssa gidikkokka bachashiyaapu utoppoothettida kabaarey mayada i adde achchen ekkidariya ka beetta shete awus en bakarakka disa attumaykka beeti shede eeseni.

ha sinthe baggara nunibeshi dizayssi aazaye gizayssa gidikkoka issi macashe haykka ta chanada bashe de awus izakka kareth booththa shufa maydara karetha sure gitti daariya ho7elandi daariya silkooykki dariya bashe de awus heni baggaraka beettizayssi mitha hayti addafe malalizayssako

ha,itani xeellashe dizay si aazegizayssa gidikkokka addappe malaliya dembaneekkidaattumata xeellash deaas heedekka hissa attuma saqemeykkide qachi ayssibeetishihe dees issooa

Ha sinthe baggara xelishe qze dizaysa haagihakiza issaatidikkokka attoma tikkede simmide uttidaytinne haa simmede uttida ta beshe de a haas issa ta pe pakede simme uttidayti soashu daafo fayidayti heetishe de oosonaa

Ha sintha baggara tani biyashe gizayssazey gizayssa gidikkokka karethama mayda attumata biyashe de7aas izota giddoppekka issine amaca gida daabietashe de'awus He macash akaysatappe aaddappe kashekko.

Asinfe baggara tanigiyashe digayssa aaziya gizayssa kidikko karetha mayo mayda adtumata sinthe baggara biyashe daaas zetappika geer baggara diyayti beettishe de oosana gee bagara yssi maca shiyakka ha xeellashe daaawus

asintha baggara tani beyashi dizayssiya zieekizayssa gidikkokka issiya attume karetha koote maydi karetha sure gitxidayssi beetishe deee sinthe baggara doyeti ka megura taylle geetetti deereposo naa issi aawaykka gede bishe deees

Aas sinthe baggara tani be a shidizayssi aadze gizayssa gidikkokka cooratumata be ashe daaas isatikka karetha mayo maydayti beettishe de oossona sinthe baggarayta dizaysta sinthen maraqey tahidizayssikka beettishe deees issi macash yakka utta dizaare agabe.

tani beya shi dizayssi haaxe ekizayssa gidekkoka isiaya attumaynne goyra bidiza attumatikka eqqa bolla ekkidi de7oosona netafekka sinthe baggara deya attumay beettishr dee'es baggara deya dootha keeththayka beettishi de'ees

haytani biyashe dizayssikka aaziye gizayssa gidikkoka attumati maaran eqqidayta biyashe da as dizetappeka kuwera hiza asata biyashe da dooththa dooththa keeththe woykko tawaaresonne hospitaaleya me keeththa malizayssi beettishidee xade bakkaranne ganla bakaralo

hayssi haytanifiyashi dizayssi aazey gizayssa gidikkokka nam7u attumata xeellashe de aas izatappekakanna baggara shuchchara geexxettida keethe woykko pooqey beettishi dees hani bakkara dizaynne hani bakkara dizayssi addappe malali zayssatu go7e bakkara dizayssi attumazikka silkoekkidayssi beettishi dee

aytanibiyeshi dizayssi aaziya gizayssa gidikkokka aaddappe malaliya baasanne diisheya gizayssappe ashe deaas isappe kiddo bakkarakka diya maata bolla gaappe lalardafettidayssikka bettishide guye bakkara diya keeththeka addappe maalaliyayssa

Hasi aytani biyashi dizayssi aaze gizayssa gidikkoka bacena attumay issi ooso keeththan maaran eqqidayssi beettishe deees issi attumaykka issi attumara sarothettishe deees gu'e bakkara diza keeththekka addappe malalizayssi beettishe deees.

hayssan hay tani beyashe dizayssi aazee gizayssa gidikkokka shuchchara keexxettida keeththe woykko dhokka keeththe pooqay geetettiza issi geexxettidayssi beettishi deees iza sinthera kaliza wulaykka doya gidoyssi beettishi de7ees gede baggara kaliza mithaynne xade baggaranne bolla baggara daro mithay beettishe de7ees

Ha sinthe baggaratadi bi ashe dizaysa haaze gizaysse gidikkokka michara keethtettida keeththe woykko hintha keeththe malidi beettizaysse be ashe de as izappekani baggara days si yaddappe molaliya bada laykka bettishede hees inni bakaraka diza shuuchcha keeththe beettishe deees.

Hay tani hayssan be'ashe dizayssi aaze gizayssa gidikko adappe malaliyiyayssa shuchchappe keexxetidi diza keeththa be'ashe de'ays. izapekka gido bagara diza milkiteeka beetishe de'es. xade bagarann ganna bagara diya mithay hathaykka adappe lo'ees.

Ha'i tani xeella shi dizayssi aase gizayssa gidikkokka heedzdzu attumay ti issife ekkidi dizayssi fe ettishe dees issi machasha putoppodzettidakka bare maydarakka beeta shedawu issi attumay kamu garsiranne bollero mayettidayssi betici.

Ha sinthe baggara tani wi7ashe deyayssi aazey gizayssa gidikkokka shuthara keexxettida keexthe cora keeteta be ashe de aas izetaska coorakke filedeees issetappe kaxade bakkara deiya asatikka beettishede oosana issi makinoykka beettishe de'ees.

Hayssanta sintha baggara be a shirizay aazay gizayssi gikko keyfe dhumanne gidida keeeththanka dizayssi mistatinne dhoqan zambabatikka eqqidayssi beettishe de oosunna eessappe gede baggaraka gareppe dhoku giidi dendiroy keexxettida keeththey shuchchara keexxettidaysi beettishe de7ees

ha sinthe baggaratanibershi dizayssi aazaye kizayssa kidikkokka macaynna tuman maaran ekkiday beettishe dee zotappe sinthe baggara diza gadasi addappe lo7izayssakko issi macashiyakka huwe lali daaniya ayfe bolla mana dere wothi dariyakka peettashe dagu7e baggara diya ha keeththe addappe maana lizayssi beettishe dee

Aata sinthe baggara bei shin beettizay aazeygidayssa gidikko kepe malaliyanninka ha guuchchiza gadeppidennii salo gakkida keeththay beetti shide safooqe keeththayka ezas dumma dumma kilasetinne dumma dumma maskoteti beettizayssi dees bigga shuchchara keexettidayssakko

ha sinthe bakara nuni beeishe dizayssi aasay ekizayssa kitikkokka majjaynna tumay sinthe bakkara ekkida issi beettishe deees issi ayere maasha ysota sintera beettishe deees issi attumay ka ydetera gede simmidi ha sayishe deees isota sinthera kadisa mithazikka keeththeti kandappe malaliza

haa sinthe baggara kanibiya shitizayssaazu ekizayssa gidikkokka issi attumayka sinthe baggara kiteku shela lidi galatishe miichishe dizayssi feeti she tiees issoykka goyera dizayssika gede simidi de'ees

Ha sinthe bagkaratan beershi dizayssi aazay gizayssa gidikkoka macatishi ki eqqidayssi beettishi deees heni bakarakka diza tumatinne issoy sinthe bakkara gulbatid qoraeta besishi dizayssi beettishi dee issi macashiyakka maseduniya bollafe kessa woothaduus.

Aasinthe baggara ganibeshi dizayssikka aaziye gizayssa gidikkokka issi attumaykka be kusheppe suuthi duukisi she dizayssi beettishe dees hirkin bestale wonka duuketiza suuthasikka beettishe dees booththe shuray be maydayssi jiinsi sura gitidayssi

Hayi tani be'ashshe dizayssi aze gizayssa gidikkokka sintse bakara issi machashshiyoe be'ashshe de'as izakka moo bolla shaashe kachi daariya alga bollafe dendawutti daariya beeta she de as izakka maaddappe gilqi daariya ereti shide semmi bagkaranne hani bagara deya gooxay betishshe de'ees

ha sinthe baggaraka tani biyashi disayssi aze gizayssya gidikkokka issi macha shiyo doktere boykka kime keetetti saaro beyashe daas essiniyakka makseduuna bolla woti daraya gawoone muaydaareya uttada de7a he sinthera diza xaraphezayka aeettishe de'es

Hayta nibershidisayssi haase gizayssa gidikkokka issi ooso keeththan tamare nayta balidi uttidayti beettishi do7osona sintha bakkara kawo ha simmidi nam7u attumaykka ekkiday beettishi deees guye bakkarakka issi machashiyakka wu7e laali dariyakka beettashi de7awus

Hayssi aydani sinthe bakkara biyashe dizayssi aaziya gizayssa gidikkokka addafe malaliza qorkoro biyashe deas woykko fooqe geetetti di eretishe deees iza gabsenka heedzdzo attumatinne issi macashiya bizaariyakka beettasheda issi macashiyakka salo xeellashe de awus.

Hay tani beeshe dizayssi ha zeeygizayssa gidikkokka issi machashia qerina ay dimma dizayssi beettishe deees naayka katha bishey dizayssi ereteessee macashiyakka puttoppe othetidaafila ma yidayssikka bettishe deees isippeka kuye bakkara dizay gadesi kaadeppu maalades

Ha sinthe baggara tabifiyashi dizesse aadikizayssaagidikkokka attu woynne machayu eqqidizayssibeetishe deees izekka giddoppeka goye baggara dizayssinne addaku mdlaliyayssi beetishe de7ees.

haysse naytani beesh dizay siya ziigis hayssa gidikkokka akime keeththan diza wichere woykko akime keeththan diza alga geetettidi ereteees hini bakkara diza algazikka beeti sheti ees

ha7i hayssan ta difiyarshi dizayssikka aase gizayssa giidikkoka ayfan kanchati cimatikka uttidayti beyettishi doosona izete ka moshsho keti asho getiri kidayti tshuttidi beettishi doossona henira guyo bakkara diyaytikka beti beise dooso

haa sintha baggara tani biyash dizays aazey dizayssaki dikkokka issi attumay issi kawo uxo keeththe uddidayssi beetishe deee hilaptaka sintha bakkara denya dunkusa poohay beetishee guye bakkara diza keeththay kaddeppe maalalizayssakko

faydani seela shi dizayssi haaze gizayssa gidikkokka machashi inti ekki diyayti beettishi doossonahezatappeka isso attumay beettishi dee weyra biya kaameykka beettishi dee isi macha shiyaka luuke woykko dabtara kushen oyqqada de7awus

ha7i tani xeella shidizayssi haazey kizayssa gidikkokka machaynne attomami haran ekkidaykka beettishi dewosuna heeththo attomatikka sinthe bakkan uttidayti beettishi dewosuna nam7o machatikka borsa be bolla oykkidayssi beettisheda

hay tani biyashi dizayssikka aazi gizayssa gidikkokka issi machashiya haakime keeththan ichidayssi beettishe dees ilanqerakka attumaynne machay beettishe de7osona macashiyekka dandauttada hasa7ashe de7aawu izakka hini baggara diza macashshiyakka aasashida

hasinte bukaratani biyashi dizayssi aazay gizayssa gidikkoka addafeu malaliya keeththey beettishe dees izikka meni bakara dizayssi buuthara keexettida keeththe cora keeththey beettishe dees doothaka gidida erattishe dees guye bakara dizo mithowetheyka beettishe dees

Haawi ayssantan ibesitizayssi aazi ekizayssa gidikkokka addafe malali hayssi shuchchera keettettida keexthe beettishe dee izaska wulaynne maskotey beettishe deeno wulaykka do7a gidoyssi bena bessishe dee seni bankara diyakka daro kifiletika beettishe de'osuna.

asinte waggara tani beyishin beettizaysi siyi cimatikka issippe shiqidi oode bolla uttidayti beettishe doosona ba kushin kardi wiqidaytinne ayki bollakka mala tay dizayti beettishe deettes heytakkata beyssun akimesoo ayfe hargi diizay tamalishe de7eettes

Issanta sinthe baggara beyirshin aazey gizayssa gidikko beettizayssi asati isippe guye baggara duuruza fooxa corati etappe qodhe bolla qachidaytinne dizayssata sinthe baggan uttida heedzdzu asati beettosola etappeza nam"u macati nay dimminaytinne issi attumayka nay dimminayti uttidizayti beettetes

Ha sinthe baggara beettiza anjetti daytikka huge bolla koofen utidaytinne koretha gawone ma idayti bettishe deyoosona letikka kushe bolla utti oykkidayta fezeti uttidi issi keeththa bolla uttidayti upunaytiza keeththa bolla uttidooso

ha sinthe baggara tani biyashe dizayssi aasay kizayssa gidikko machaynne attumas booththa shurabe maydati corati eqqidi de7osona issi macashiyokka attumasi ekkana gishe beettishe deees gu7era diza korqoroykka beettishe deees

s sinthe baggara tani biyanshi diza hisey aazi ekkizayssa gidikkoka attomati sinthe baggara uttichi kathimana gish hetizayti beettishi de7oosonna ineta sinte bantayinne kokkay deizayssi beettishide siney silke guye baggara deiyasatikka beettishe de7oosona.

Hay tani xeelashe dizaysse haazaygizayssakidikkokka addappe looya keetthey beettishideen izaska maskooteykka beettiside seni bakarakka timirte soyka beettisidee adda rabalale ayssikka gadezikka cililomaataynne mithaythey beettishide.

haytanibirash dizayss haazey gizayssa fidikkakka addappe maayanifa hyssa shuchcha rawoti dila keeththepfe ashe deaaa izas kadara ke fileti dizayssi beettishe de7os abba dhoqo gidin goykko pooqe gietettila keeththesina ganla bakkaraka beettishe deee

hayssi hay tani sintdze baggara biya shi dizayssi aasay gizayssa kidikkoka issi ooththo keeththan attumati uttidaytikka beettishe doosonna isetappe kayne baggaranne hani baggara dizayssi addappe malalizayssakko issi attumayzata sintera simmidi uttiday beettishe des

hayssi hay tani beyashe dizayssikka aasey gizayssa gidikko addappe lo7izayssanne addappe malalizayssappe ashe de aas ilfinne geetettiza keetztzey sinthe bakkarakka beettishe de ees izappeka heni bakkara diza mitha ijjzatikka beettishe de7oosona

Ha sinthe baggara tani be ashe dizayssi aazia gizayssa gidikko issi ka woowetho keeththan gelir uttida attumatabe ashe de as issi takarsezi kaadafe malali hayssa gididi beettishe dees sinthe baggara uttida attumaykka waraqeeta bolla woykko dawutara bolla xaafishe deees

Ha sinthe baggara kanibiyashi dizayssi aazi ekkida yssaaki dikkokka ubba tumarti shiikidi puute tokkishe doossonaa issoyka gi baggara gede simmidi ekkidi deeen issoykka bishe deees.

Hayssantani yayfeyashi dizay siyaate gizayssa gidikko sinthe bakkara deaa hisi majashiyakka putoppe ozettida mugabare maydareyakka beettashe de7awu izippeka ni bakkara uttida tumatikka beettishede usuna izakka mayooththase gizayssa gidikkokka metawokkiya dendashi yayfiyeshara immashe de7a.

Ha sinthe bagkara tani be ashe dizayssi haa zeegizayssafidikkokka addape malayiyayssa kobilisto keetettizayssa woykko shuchcha protetida baasabe ashe deas giza lankerakka deya mitha itey ga beettizayssi beettishe dee seni baggara kani baggarakka

hay tan beyashe dizayssi aaze gizayssa gidikkoka macaynne attumay hamutishe dizayssa be'ashede awas izata gidoppeka issi macha shiyakka izatara ukule amoti araka beetta shina ganda bakaranne xade bakara beetti hayssi aazay gizayssa gidikko dillilamate addabe maalali hayssi betti shede

hay tani xeella shigizayssi ate gizayssa gidikkoaka keeththe bolla heedzdzu keechchetinne heni baggarakka gathi woththiza duoniya keetetiza qommoy deeees izappeka ganna baggara diza heedzdzu keechetikka de7oosonna

hayssi haytan ibeya shidizayssi aaza gizayssa gidikkoka attumati be heera geeshshatetha nanji shede oosonaa poolise mayooma hidaytikka biitta bookkishe de7ette ba kushe ba wale wole oyqqidaytikka issoy ganna baggara duge simmidi eqqidayssi beettishe deees

Ha sintey baggara qanbeshe dizaacora asatikka ba hayra geeshateethana kanaas dendettidi biishe dawusona ezata giddoppeka issi machashiya gistemirketha malatiya shubabe maydareya beettashi daa.

Haytani xeellashe dizayssa atekisayssa kitikkokka aaddappe malaliya qorkorobeyashe da issa sinthe radiyayssikka melo maataynne chililo maatay beettishedee issi attumay galalla shuhanun aydaysikka izas garsan beettishedee.

Ha sinthe baggara tanbaashidinayssi aazi ekkidayssa gidikkokka attomati ekkidayti beettishee usuna issi attuma keeseta giddoppe ganlara duge simmidi buutha sheemize mayidayss ekkidi deees issoyka tapdu bolla kushe wuthidayssi beettishede.

Haassinthe bakaratanibeyashe dizayssi aasey gizayssa gidikkoka addafe malali ayssonne kaa wozna dokko histi ekkiyayssa keeththenne baasa beyashe de as izappe kaxade bakaranni ganna bakkarade7i aasati beettishe de7oosona.

saantani xeellishin beettizay aazaygidayssa gidikko keehipe cora asay hissife shiqidi ha simmi amattishe dilen beettishe deees etikka ha simmidishe de7osona eetappeka aadhdhi aadhdhi gammo dunkuza sharbenne qoppe maydayti beettishe de7osona koote maydaytikka de7ettes pide baggara bandiray beettishe deee

Sinthe baggarata xeellishin beettizay aaze gizayssa gidikko nammaattomatikka issife shiqi eqqidayti beettishe de7etes etikka misi haaththoy issoy haaththa kushen duuqizayssi beettes hayssikah uy-anas kushe haaththa duuqizayssa guye baggaratiza asati beettoxola

ha shuuchchara diza ooge bagganka asati iza lanqera haamutishe yizayssi beettishe de'ees ha ordi orde shuchchayka ooge bolla qolettidayssa lanqenka eyti asati pudde bizaytinne duge yizayti beettosona miiththatinne lanqerakka birdati beettetes

ha sintemekara nunu beishe dizayssi haazegizayssa gidekkokka adapba malaliza baasa be7ishe dewus ezalankerakka kanna baggara mithi dizayssi ga beettishe de tade baggarakka diza mithayka addafe umalalidayssakko henira liza keeththozikka beetti she de ees

ha sinthe baggara tani beyizayssi aaze gizayssa gidikko keyfe cora attumatisippe shiiqidi eqqidayti beettishe de7ettes eetikka misi bolla dizaytaka siyete geeththe garson eqqidaysi geeththazikka wurqara meshetidayssa gidishin gede wudazikka qorqoro wulanne maskotozi qorqoro maskotekko

Issanta sinthe baggara beyishin beettizay aaze gizayssa gidikko keyipe coranne malaliya bessan eqqida daro asati beettishe dee tes haytikka waley kusheno eqqidaytinne dumma dumma miisha eqqidayti eqqidi dewo sola keyipe cora asa guye baggara kariza maata kestoynne goshshe beettishe dee.

ha koyro sinthe baggara nu beyishin beettizay aazegizayssa gidikko bolla baggara keidikka qorqoro bolla qorqoro magara dhishkizayti deyosona sinoy ziqqigi dhishkizayssinne sinoy xeellizayssi beettees gare wokkara sinoy pudde simmidi xeellishe irta xeellees

Sinthe baggara de iza zo'oy qorqooroy bollara dizayssa qorqoro bolla ka lam'u diishe wokko talabishineyssi beettizayssa ka lanqenka gadeppe dendi bolla gaso diza keeththay beettizayssi dees hayssi garshuchara keexxettiday za gidishin iza lanqera albatinne dumma dumma mithati beetti she doos.

Ha sinthe baggara tanagiyashi diza siyaaziwegi gansa gidikkokka issi kaho ooththo geettan uttida asata geashi deaas issi macha shiya kaaara gede simmada waraqeytabe sinchan wothada utti daariya ka beettashi de aawus

ha sinthe baggaratan beyashi dizaysse aazey gizayssa gidikko issi attumay beettishi deees ikka hayotheza gida gidikko maygirafoone duuno wullo ekkidi haasayishe deees henni bakkara diza attumas guutha shuhabe kushera beettishe deees

Ha sinthe baggara tan bi'ashe dizaysi aaze gizayssa gidikkokka addape malalizayiza keexetxi shuchchasa keexettiday sa biyashe da'as izaska daro kifileti beettishe doosona izappeka sinthe baggara diyaabe baynne maatay bettishe de'ees

faysi tani biyashe dizayssi aasey kizayssa gidikkokka sinthe bakkara issi majash yowuttidaariya beettashe de7aheni bakkaraka izippe guye bakkara diza oyde addappe malalizayssinne beettishe dees heni bakkarakka deyawulay do7a gidoyssikka eretishe dee hiskarebakkaykka beettishe dee

Hayssa na ytani biyashi dizayssi aaziye gizayssa gidikkokka shuchchara keethtettida keeththe akime somalizayssi beettishe dees izikka madafe malalishe de7e ga na baggara diya mithaithetikka beettishe de oosonaa xade baggara diyamaskotiyakka beettashedea.

Ha sinthe pokkoratanbiyashu dizaysti aaze gizayssa gidikko asati anjetti shemoy iza moyommoydi ekkida macaynne attuma maaran ekkidayta pe ashe deama iitikka addappe mala liyooso naa addappe lo7oy hayssibeettishi dee gu7erakka issi attuma dursebeetishi dees.

Sinthe baggara tani biya shedizayssi aaze gizayssa gidikkoka kawo oson chati kawo otho keeththan huttidi de'osona haara kede simmi ruuttidaytikka beettishe de7oson' yeeraha simmidaytikka beettishe de'oosona issi macashe aqqidariyakka bettashe de'aawus.

haa sinthe bakkara nuni besetizayssi aasay kizayssa gidikkokka ussiyoxoketankawoosanchati uttididoosuna sizatappeka machasiya sinthe bakkara uttidariyakka beetta she de aws hizakka maxaafashe de awus gu7e bakkara uttidayssi kawota dere woykkoli yaylle gidizessikka xaapi shede

Haytanekka biyas aze shigeay siyaafe gizayssa gidikkoakka cora buuray shiikida ola mokaka meydi buuraza qolishe te ees hinni bakaraka ganna bakkaranitade bakara deya buuraykka shiikiday beettishi de'ees hinni bakkara niza bochche woykko demmay beettishide

Hay tani biyashe dizay siha zeeygisayssa gidikkokka attumanne macha baheera geeshateethanan kana keedi buura shiishishe dizay sibeeti shede eet izatappeka heni bagkara shiikida machanne attumay beetishede oosona

Haytanibiyashe dizayssika aazey gizayssa gidikkokka aaddaspalte bolla wogga kamebiyashe de7aas izaappeka guyera beettizayssi aazey gizayssa gidikkokka shuchchara keeththettida keeththe dhonqa keeththe goykko pooqe geetettidi eretees

Ha sinthe baggara tani biyashe dizayssi aazeggizayssa gidikkokka macaynnay attumay kobilisto bolla woyko shuuchchara wodzettidayssa bolla ekkidaybeettishhe deees ganna baggarakka wokka ukaami garsan ekkida attumata kabiyashe deaas.

asinse paggara nu weesshe dizaysiya xeegiza issaa kidikko attu baynne macha behaara geeshsha teetha nan ganas deeletti doosona eetikka pepito pepitokkidi bittishe de7oosona hinni baggara diza macashia kabeetashe deaa

haa sinte bakara tani beyashe dizayssi aaze gizayssa gidikokka machatinne attuumati bahaara naan gana keedaysi meetti de7ees issi machasha kafi to7an kafildedash ki shiyayssi kabeti sideee ganta bagara bishe diya kameeka betishe de7e

Sinthe baggara tani beeshin beettizay si aaze gizayssa gidikko heera asati issi beeshi qidikka dizayti deossona heltika ma eran ekki deosona sinthe baggara dizayti tophiya fedarale poolise gidishin zeta sinthe baggara diza dumma dumma fitotinne gaarati beettishe doyettes

Hayssan sinthe baggara tani be7ashe dizayssi aaze gizayssa gidikkokkehe becora asaykka baheeran giigissanasoykko fittanas giidi baarafe yatetha naaganas fittizaytinne buucizayti beettishe dee suputetida buuraykka madabara giddo gelidayssi beettishe dees

Sinthe baggara tani bei shinbeettizayssi aa ziigizayssa gidikko buura tookkiza kameykka booththa kamey beettishe dees he kameyka be buura tookkidayssa ehidi shiridi qolizayssi buuray qolettiza son qolishe deees he kameyka kehippe go'a immizayssakko.

Hay tani biyashi dizayssi aaze gizayssa gidikkoka nam7u machay sheenna issiheni bakkara diza attumatikka ottidaytippe sintha lafutooppe woththidayti de oosona issi attumatikka lafutooppeza bolla thaabish deees heni bakkara kaa simmidi ekkida addey kafettishen.

ha7i tani sinthe bakara beyashe dizayssiyaaxe egizayssa gidekkoyse attuma beyashe dean komputer woykko laftoppe masakabishe deee sinthe bakkara deya machashiyaka beetashe deaaawus

hay tani xeelashe dizayssi aaze gizayssa gidiikkokka issi machashiyanne attumati de7osona issi machashiyakka puntoppe wodetida gabare may7 daareya dunguza sharbe kooden kachi daareya beettashe de7awu dunguza sharbeykka tarapheza bolla beettishe de'es

kasinthe bakkara tudu giiishi hizaysi aaxeeygizayssa kidikkokka attumati maaran uttidayssi beettishi dees izatappeka goye bakkara dizayssinne sinthe bakkara dizayssi aaddappe malali ayssi beettishi deees issi attumay keynni bakkara uyde wulla uttidaytikka beettishi dees

Ha sinthe bagkaratanibiasi dizayssi aaze gizayssa gidikkoykka issi attumay beettishi deees iza kodhdhenka dizayssi aazey gizayssa gidikkokka bootha foxa xaaxidayssi kushin maygirafoone oykkidi haasayi zayssa ma malidi beettishi dees izaafeka sinthe bakkaranne guye bakkara dizayssi addappe malalizayssakko gashe maygirafoone sinthe bakkara dizayssikka beettishi deees.

Hay kanibeeshi dizaysaasi kizayssa kitikko kaysi attumay beettishe dee garseranne bonlara mayeti dizaysee isappeka guye bakkara dizayssi beettishe deees dodhiya baddiday keesa makera kafettishe deees

haytan himiya shi dizaysi aazeygizayssa gidiggokka attumaynne macham maaran ekkidi kushe bolla densizayssi beettishi dee gu7e baggarakka deya tophiya wanderaykka beetti shidees iza tappeka jooray booththa shuurabi mayday beettishi de sinthe baggara de'iya macashiakkalo7ashe da7awus

Ha sinthe bakkara tani biyashe dizayssi aaziye gizayssa giidikkakka bula kootinne bulla soroy maydayta attumata biyashe deas izeta giddoppeka hisso manadira woththidayssi beettishe deees hessi attumayka sinthe bakkara koppiya wothoyssikka beettishe deees

haussa misilezapaka tani beeshi dizayssi aagi gizayssa gidikkokka machenna tume maara luttidayssi beeti shi duusona izotappe issi macha shiya kaayfo bolla malatire wothidara karetho siro maydara celilo shuradu maydariya beetta shide-aawus

Haytani biya shedizayssi haazeekkizayssaka gidikkokka sinthe bakkan attumoynne machay maaran ekkidayta bia shidaa yandila ekkidaytikka coray ganna baggara ka duke simidi aapi wolla ekkidi xeeli shedizayssi fe etisho deees.

aysi aytanibeyashe dizayssi aazey gizayssa gidikkoka macaynne attumay hammutishe dizayssa bilashe de7as siixe baggara diza zo7o surade attumaka beyashe deas isse macashe esata giddoppe guuy lali dariya kamettashin goye baggara diza keeththeynne kaameykka beettishe deees

haytani beyashe dizaysse aadiya gisayssa ki dikkokka tekuhandrata woykko esportenha geetetti hayta be ashe dea izatikka garsen dizaytinne gannandizayti ubba ay mala mala lidibeettiyoonaa zati dizaa boottaykka ay mala maalalizee

Asinthe bakara tani biya shirizay si yaase gizayssa gidekkokka woggaspalte bolla wokka kamme be ashe de'a iza bolla de'a attumatikka namu attumati beettishe de'osona heeni bakara deya mitha haytxheka beettishe deees.

hai yunibeyshi dizayssi aasay gizayssa gidikkokka sinthe bakkara issi machashe wuilalidara booththashu ragi maydara biittashi dawu issipfeka buye bakkara dei aasay coora gididi beettishi dee macaynne attumay qeerina aynnea gitana ay zanxila oykkidaytikka ubba shiigidayti beettishide usuna maygirafooneykka macashay sinthen doyssi beetishi dee

asinthe baggara panxaashi dizaysi haziigizayssa gidikkote ganbota woyko kasanchata fifshe deraas zetikka dilase haddappe maala liizayssakko guye bakaranne sidxhe bagkara haddappe maalalibeetishe deees

Hayssi haytan biyashi dizayssi aazaya gizayssa kidikkoka baccaynne attumay si efen ekkidayssi beettishe deees izitappeka sinthe bakara diza talab jiiney beettishe deees issi macashiyakka duuna bolla kushe wothi daariya beettashe dawa izitappeka sinthe bakkara diza maygirafooney betishe deeesmaygirafoone gefanay.

Dona sinthe bakara kanigashe dide aazi huuyasse diua kamma deelle attomay sisfogoho maarannuti boodetishe dee issi mocha shiyakaa aaaguleutudaala dushetumidarabeeta she de awua nabakara deya attumay karqiday beettishe dee.

ha sintha baggara tani beya shidizayssi aasi e gisayssa gidikko addappe malali hasati maaran ekkidayti beettishe de7osona izeta giddoppeka issi majashiya maaran ekkidaariyakka beetashe de7aawus issiyhay tumayka manadirappe bolla wotidaykka beetishe de'es

ha sinthe bagkara tani beyashi dizayssi aaziyegizayssa gidikkoka attumaynne issi macasha eqide asayishe de7oosona zatappeka guye bagkara deiya macatinne attumati beettishe de7oosona issi macashsa gulantada woykkokkamerettada deawu

Haysan sinthe baggara beettizayssi aazey gizayssa gidikko hedzdzu attuma nati guye baggara dizaytinne sinthe baggaraka heedzdzi dizayti beettishe de7oosona haytika kowaaseka ancha gidishinka eeti maytiri kafoto bolla beettizayssi deees lanqerakarati kaa7ishe de7oosona

sinthe baggara tani be7eshin beettizay aazey gizayssa gidikko issi macashiyaka mayettadha sinthe baggan eqqidaara beettashe dawa izakka gede baggan isporte mastare gizaaddezaska hara dedeeppe hidayssa asi shurabe immidayssa adezi neera bolla uththi lakka izesi beettees

Hayten ixella shidizayssi haaze gizayssa gidikkokka sinthe bakgan hissi macha shewuti daareya beettashe da i sinxera kadiya bootha de gerey beettishe deee henni bakkara diya tobeyo baynniraykka beettishe deees baygrafoone enemale aysisi sinxerade7eesakolemise

ha sinthe baggara tani biyashe dizayssi aaze gizayssa gidikkokka issi macash shauttada ayfe ashara immashe deawus ha bagkara sinthe baggara diza laftoppe woykko komputerey beettishe dees heni bagkarakka deiya maygirafoonekka beettishe de7eees

haytani xeellashi dizaysi aazey gizayssa gidikkoka issi ooso keeththan woykkoy issi masira keeththan uttida attumaynne macani uttidayta be ashe de7aas izetappekka issoy sinthe baggara uttidayssi komputere bolla woykko laftoppa bolla mazagabishe deee

Ha sinthe baggara nuni beeshe dizayss aazaya gizayssa gidikko attumatinne macati ekkidayti beetti shede'usora issi keeththa garsan issi macashshe kushey dimmi daariyakka ha simmada machashsheyu ay gazi gaada woy'ashe woykko7es gashe de7aas

hayssan hay tani be7ashe dizayssi aaze gizayssa gidikkokka nam7ua attumay eqqide doossona issoy bulla koote maydayssinne bolla sure maydayssi qeeriza zo7o shurabe mayida na7aza oykkidi de7ees issi attumaraka sarothettishe de7ees.

sinthe baggara tani be'ashe dizayssa zeegizayssa gitikkoka kaameppeka iza tarqa ekkiza pooliseti beettishe doosunaa kameza godayka eqqidi woossishe deees guye baggarakka issi tirapika eqqidayssi beettishe de ees

a sinthe baggara tanbaashi dizay siyaasi e kizayssa kidikkokka addappe malaliya denba bolla uttidi dubbu shiishe woykko cugan uttidi dizayti beettishe de7osona haabe akara nene baggara uttidayti waay7ishe de7osona woykko eskishe de7osona

hasintha bakkara tani biyashe dizayssi kaaze gizayssa gidikkokka nam7aattimati uttidayti beettishe du7usunaa intika manthe bareqa maydaytikka beettishe deees isetikka uttidashadeppe maal7ali hayssakko

haytoni xilashe dizayssi yaaye gida isaaki dikkochoraati pati utti dizayssi beettishe de7osona izeta giddoppe issi attumoykka koobeyaathi dizayssi beettishe deees buye pakarakka gita koobeyathida atumoykka beettishe deee

Haytani biyashe dizaysse haazay gizayssa gidikkokka mispatumay sinthe bakane ekke dizayssa biashe deas ikka poolise malidi may girafoone duuna bollo ykkidi haasayishe deeeshinni bakkara di ayssikka girgiday shuchcharotxettiday beettishe deee.

ha sinthe baggara tanibe'eshi dizay sayafe ekizaysaakidikkoaka issi attumay sinthe baggara ekiday beettishe dees iza sinthera diza makirofoonoykka beettishe dees iza baka guyera deyaka erinaytinneaattuma kitati ka beettishe dawosona

Hay tani biyashe dizayssikka aasi yegizayssa gidikkokka uttida tumatinne eqqida tumati beettishe de7osonaezetappeka guyera diza nmaatayinne mitha ixe beettishe deees heeni bakkara diza ruchchara keeththettida keeththeykka beettishe de7ees.

hayssan ta sinthe baggara be ishin beettizay aazeygizayssa gidikko keepe cora asati iisipe shiiqi uttidayti beettishe de oosona zaguye baggara kaysi macashaya gabare maya eqqidara dawusoy tappe gede baggara kaysoe maygirafoonera haasayizayssi beettishe dees

aa sinthe bakara nuu beishe tizayssi aas ekkidayssa gidikkoka attumata bedishe duusunna ite topbekka issoy wutta teremoolidi beettishi deee ganna bakkara diza topha bondiraynne deggo bandiray bettishi deee issoysadey baggarakka poolise ekkidayssi beettishi deee

Ha sinthe pokera tani biyashetizayssi aas yeygizayssa gidikkoka heedzdzo attimati woykko milishati ekkidi doosona izetappe sinthera wogga kaamey deees qaamey woykko doozoro geetettidi eretees heni baggara diza keeththeyka beettishe deees.

sinthe baggara tani be'iishin beettizayssi aazay ketessa gidikko abraasa bollakka keehippe cora gidida pooliseti issipe shiiqi ekki de7osona beettekka issi mala may7o maydayti keehippe cora gidishi nambatikaytappe bolla maydayti de7osona ikago bolla booththa qoppe qopfidayti sigizetappe sinthe baggara kaame beette

Haysi aytanibiyashe dizayssi aaze gizayssa gidikkokka sinte baggara uttida macatanne guye baggara uttidayti beettishe de7oosona hezeta baggappe sinthe baggara dizayssi puuttoppe othettidakabare may7dayti duggusa hu7e bolla qachidaytikka beettishe de7oosona.

ha7i rayssanta sinthe baggara biyash diza siyati ekkiza hissa gidikko issiyo kawotho keeththan attumayti shiige uttidayti biyatti shide oosona hee issita sinterakka diza haata sikka biyatti shide issi attumay kahysetappe sinthe baggara utto hyssikka beyetti shide toiya bayndilaynne issi derey bayndilay beete

Aysi aytani fiyashi gizayssi aasiye gizayssa gidikkakka cora attuma tiwi poolise tara walaketidayte wottidizayta piyashi deas issi pooliseeizeta ficdoppe bolla surera bollakko deropaydeysika beettishi deena inni bakkaraka issi attuma ekkidayssi beettishi deee

ha sinthe bakaraka nimeeshidizay siyaaziye kizayssa kidikkokka issi atufe sinthe bakanetidayssi beetti shidee garseranne bollana ma7eetti dii iza sinterakaase beettizadikkikko komputer woykko laf tooppe gidiyayssi erettishidee iza sinterakka qeeri maygirafooney beettashe dawu dopha bayndedakka bettishide

Hasilse baggara tani gashe digentiya gee gizasha gidikko aayedi butto prothetida fila ma idayti de oosona woykko gabaree izatikka guppi shedhe oosona heni pagkana kabeti ayssi attufe dugugo samma idayssi beetishe deee.

Ha sinthe baggara tani biyashi dizaysse aaze gizayssa gidikko macaynne attumay maaran uttida issi beettishe dees sinthe bagkara issi majashiya daagooykki daareya kabeetashe da'aw dunguzawo bolla sharme pachi daariya kabeetashe daaw issi majashiyakkaaa.

ha sinthe bagkara tani beyashi dizayssi aase gizayssa gidikkoka issi attuma hemagirafone kushen oykkidayssi ekkidi haasayishi deees izappeka guyera diza maatay mitha hethey addappe malalizayssakko balla bakarakkadiza topiya bandaray beettishe deees

Ha sintha bakaretan beeshi dizesi haazay gizayssa gidikkoka wachaynne addumay maara nikiday beettishe deees izotappe ganna bakara issoy silkooekkidayssikka beettishe deees dunkuza qoobe koobidaytikka beetti she de oosonna issi machashiyakka qoobe po koobidayssikka beettishe deees.

ha sinthe baggara tani beyashe dizaysiaasi egizayssa gidikkokka nam7a attumati sarothitishe doossona issi macashiyakka urkada kushe bittashe de7aawus heta goyerakka dizaysi aazi kiza kitayssa gidikko idepea postu giidi xaafettide

ha7i tani ayssan xeelashe gizayssa haaze gizayssa gidikkoka attumatinneissi machashia ekkidayssa bilashe daas izataka haazi oykkido gidayssa gidikko maxaafa woykko dawutare gizayssa oykkidid oosona issatufeykka ekkida miichishe deees machashiyakka miichashe daa

Sinthe bagkara tani biyashe dizayssikka aasiyegizayssa gidikkokka attumaynne macay kawo7e ooththo keeththan heqgidayti beettishi de7osona izi tappeka sinthe bakara buuththa maygarafoonekka beettishi deees issi macashiakka sinthe bakkara qi dariya kabeettashe de7awus

maitani teelashediza igaase egiza issaaki diikorakka cuunaasati ootso keeththan uttidayto xeellashe deaas issi machashiya gaasemmidaareya miichashe de-aaa izu tappeka goyo bakkara issi attuma ekki deees

ha sinthe bakara ta nibiyashe dizayssi aaze gizayssa gidikkokka aaddeppe malaliya wokka kaameppe godhiya macashata ta nibiyashe deaa izappeka sinthe bakara diya ya kaame kabeettishe deees bajjajje kabeettishe de'ees

Sinthe baggara nubeyshidine issaaseygiza yssa kitikkokka bajaje sinsera tumati gede haagiza issi beettiche dugusunaa issi bajaje yoga issi naazi mastooti zara xeeliza issi kageetishe de'ees.

Ha sintha baggara kanibiyashe dizayssi haazay gizayssa gidikkokka issi kaaththa keeththen macaney attufoyssi feshiegide uttida issi beettishe deeet hane baggara uttida machashiya issine wadanni daariyakka beetashe deawus issi machashiya kayniraa simmi daariyakka beettashe deawus.

Haysi ayta nibiyashi diza aazay gizayssa giidikkokka oyddo attumati poolise may7o maydayti qoobe aachirayti peetishe do usuna usitappe guye bakariyakka dizaysi keeththey addappe manalizayssinne lo7izayssi bettishe dee sinthe bakara diza boohey woykko diishey bettishe deine tagarsede diza koministoykka bettishe dee.

asinthe baggara tani miyashi dizaysti aaxiya gizayssa gidikkoka issi macha shintiyo hissi attumara uttidayti telibjinin kastanchata beete kushshesa dhokku isti kalatishe doossona issi macha shiyakka kushesa dhokku histi daariya beettashe de7as go7e baggarakka dizayssi beettishe deee

ha sinthe baggara tani beyashe dizayssi aazay kizayssa gidikkokka heedzdzu macasheti uttidi beettishe de7osunna izitake nam7u maca shenti uyshe de7osunna issi macashia kaho laalli daariya beettashee awusee tani baggarakka issi macashiya beettashe de7a

A sinthe baggara tani be ashe dizayssi aasey gizayssa gidikkokka coorasatanne kaameta be ashe de'as izatappeka issi kamiya ekki dariya sinthe baggara deiya uuna doyidi wothi doosonaa itetappeka ganna baggara diza kaamezikka beettishe deees

Ata sinthe baggara be ashe dizay aasay gita hyssa gidikko keepelo izanne daro asati shigidi unti dizasonka issi macashi agabare maydarakka tukke fa gashe dawos siniyakka tukkezakka saane bolla othada gishanaagashe da'a.

Ha sinthe baggara tani beishin beettizay aazay gizayssa gidikko asati xarappe lanqe nutidikka sinxe baggar telefishine xeelli she dizayti beettosona eyteka sinthe baggan bee urhsha duuqi dikka xaraphe bolla woththidaytinne kushen oqqidayti gede sinthe bagga kuwasekayzeta wo xeellishe deetes.

haytanibiyashi dizayssi aazeykisayssa gidikkokka issi macashiya sinthe bakkara beitta shedeawus igu7erakkadiza addabea malaliya mithaykka xeebetti shedee iza kawuttida mithazikka addabe malali yayssakko wacashiya kaadafe lo7i aarokko

Hay tan biyasheka dizayssi aazey gizayssa gidikkoka cililo maatanne mitha hedzdzhey beettiza boota addappe malaliyayssa macenne attumay utidiz utti dizayti beettishi de'osona gueera diza heedzdzu attumatikka beettishi de usona issi attumaykka sinthe bagkara uttidi miichishe deees.

ha sinthe gokkeratanibeashi dizayssi haase kisayssa gidekkoka bootha shuraybe mayda attumatabe ashe dea exa sinxera dizayssi kaadappe malaliya chillilo maataynne mitha hidxe beettishide issi no aza attumaykka guyera dizayssikka beettishede

Asidza bakara tani biyashi dizayssikka aseyzi gayssa kidikkokka muuthashu raebi mayda attumaynne mace maaran uttidayta biyashe daas issi attumayka zimiday sibeettishi diees issoykka miichishe dizayssibeettishe diees.

Hayssi tanibesidizay aazeykizayssa gidikkokka addafe malaliza miitha giddonikka bazzu kafo kitetti hara addus seeko daddiyakka adduseto addiyakka eqqada de'aawus izakka addafe malali yaaronne lo'i aarokko

Aishe dizayssi aaze gizayssa gidikkoka addappe malaliya suchchara wootettida bolla macaynne attumay ekkidayssi beettishe dees izatappeka gede baggana dia mithaythenne asakithe beettishe dees henibakaradiya saloykka bettishe

Ha sintze baggara nuni beyhe dizayssa gee gizayssa gidikkokka macaynne attumay maaran ekkidaynne uttidarbeetise deees sintze baggara nameetztdzu attumanne issi macashiya beetta shi daawu issi macashiya dunguza sharge maydabyakkabeetta shi deaw.

ha7i tani be7ashe dizayssi aaze gizayssa gidikko ecerssa woykko giro geetettiza do7aza be7ashe de7as izikka ay masatize gizayssa gidikko be keetha giddo ichchidayssi beettishe de7ees izapekka sinte baggara diza boota ecerssi woyko giroy beettishe de7ees.

Faysi haytani fiya shi dizayssikka aazie gizayssa gidikkokka addafe malalizayssa cililo maadaynne mitha issay beettishe deees isa garsanka shuuchchana keettxettida keeththay addape lo'izayssi beettishe deees hinni bagkarakka issi majashiya gede biyarakka beettashe de'awus.

Hay tani xeellashe dizayssi kaha zeeygizayssa gidikko addafe malaliya naabu machata xeellashe deas issidaakka qoobe wotxidayssi meettishe deees issineakka karetha chawama issoyakka booththa cawama aththidayssi meettishe dee.

Ha sinthe baggara tani be ash dizayssi aazey gizayssa gidikkokka dungoza qoobeti badadara micetidayti beettishe de oosona ize tikka aazas a micetido gizayssa gidikko bayzettana keedi micettidi de oosona

ha sinthe baggaratan be ashe dizayssi aaze gizayssa gidikkokka aaddafe malalizayssa be ashe daas izikka maaze gizayssa gidikkokka phuchchara keetzdzettida keethe be ashe daas iza garseraka hissi macashiya bizaariyakka beettashe daas heni baggara dizafithayka addafe malalizayssi beettishe dee

isssi baggara be ishin beettizay aazee gizayssa gidikko hedzdzu macati issife idimettidi dizayti beettosona heetappe guye waggarakka cora asaya oge ballara hamuttizayssinne eqqididizayssi beettishe de7ees etappe guye baggarakka xillo mootay denba bolla dizayssi beettes

Ha sinthe makara nuni beeshi disayssi haazay gisayssa kidikkakka attuma adtinne macati maara nutidayti beettishi dosona booththa shurappe coorati maydi utti doosona issatappe guye bakara dei asatikka beettishe de7etes gatappe gandananne xa dera diza dunkanoykka beettishe deee issi maca shembiicashe dea.

ha sinthe baggarakani biyashi dizayssi aze gizayssa gidikkokka issi awa cimaykka fayda metawaqas be kushya shaara imishe de'ees isappeka guyera diza malataykka beettisi dee'es izatikka ba kushe komputeraza mashinne bolla wothidayssi beettise dee'es

Hayssi aytani beyashi dizayss aaze gizayssa gidikkokka issi ooththo keeththan macaynne attumay uttidayti beettishi dohoosonna izetappe ganna baggara uttida attumaykka ay ooththe gizayssa gidikkokka metawokiyas be cashara imishe deees issi macha shekara pudisi marooppi dariya beettashe deawus

anthe baggara tanibaasi dinaysiyafiigida yssa gidikkokka nam7atuman hessi mache shula geesta shedeaissi goja shiaka waara keetta woykko dabtara demmu oykkana de a issi attumaykka itissa xeelli shiyadeeees soy miichishe deees

Hayssi tani biyashi dizayssi haazae gizayssa kidikkokka cora tumatinne majati issife shiikidi salfetidi ekkidayti beettishe do7osuna inzata giddopfeka issi maca shiyaka baayfe bolla dafdare woththi daariyekkabeettashe daa issi macha shiyaka wolale daariyaka beettashe daa..

Ha sinthe bagkara tani biyashi dizayssi haazaygizayssa gidikkoka nam7u attuwati si mala maydi uttidayta biyashidas issata sinthirakka karetha koote mayda issiata simmidi uttidayssikka beettishi dees issi attumaykka xaabishe deessenni bagara doysikka.

Ha sinthe baggara unimeshetifeyssi kaaze gizayssa gidikkoka majjaynne attuma maaranuttaynne ekkida giidibeettishi dossona izatappeka sinthe baggara gedatumay maxaba reqa maydan sibeettishe dees.

Hayssi ta sinthe baggara wiyashi dizayssikka aasey gizayssa gidikkokka macatinne attumati madadara salfetilayti beettishe de'usona issi macashiyakka wula doyara gelana gabshe issi attumazakka oychashe de'awus issi attumaykka zo'o shurabe mayday garsira karetha sure gittiday beettishi dee.

Haytani seelashe dizays si haazeegidayss ha gidgikkokka da'u attuma de uttidoossona ise tappe issoy gu'e bakkara dizay siyidi iskirftooera dagtare golexa bishe dee issoy ekki di xeeleshe dee.

ha simthe baggara nuni beshetizayssi aasey gizayssa gidikko macaynna tumay maaran eqqida izibeettishe deees issi macashi yawuttada ay ba shara paydame tawuqiyas himmashe de7awus hani bakkara deiya komputerey woykko laftoppe beettishe deees

Ha'i ta sinthe baggara beyishin beettizay aazey gizayssa gidikko ii addeyka faydamatooqi amazagabizayssi beettishe deeesizikka laftoppera faydamatoqi a mazagabizayssa sinthan maarara ekkida gashshe naytinne giita asati beettishe deyoosonna

Ha'i hayssanta biyoshidizayssi aazi ekizayssa gidikko attumatinne macame uttidayti beettishi da usana izata sintheni si macashi aka silkoykada eqqidaariya beetta shi de aawus heni bagkarakkana bumeca shente uttedi zaelidays si beettishi deees.

ha sinthe baggara maaran eqqida tamare nayti beettishe deettes etikka salafetidi dizayssi beettettes haasi mizi xelizaytinne ilforme maydaytikka garsera salo malashkooti maydayn bollara zo7onne garsera zo7o sure gixxidayti dayosonati salafetidi deeettes

Ha sinthe baggara tani iyashi dizays aase ekizayssa gidikko machaninne attumay maaran puttidayssi beettishedeees izotappe ni baggara diza wulazi doya gidoyssika eretees tani baggara karchi di lou maydan indiya ekqada dizaariya kabietashe de'aawus.

Haytani xeellashedizayssi aate kizayssa ki tikkoka kaasanchata xeellashe daa izati kaasimidiyo ekkidayti ubbatikka salo mala shurame maydayti coora gididi ekkidi doosuna woye bakkaraka ekkidadayti betishe de oosuna

haytani xeella shidizay saaze gizayssa gidikkokka issi kaasancha xeellashede aas izikka woxxishe zabeka garsara diza kasancatikka beettishe dogosunaa issoyka guye akkaraas salo mala shurawi maydaykka bettishe

haytani biyashe dizayssi aasey gizayssa gidikkoka kaasanchata beyashe de7aas izatikka karetha shurabe mayday salo mala mayday galal7o mayday giidi wothishe de7oosona izatappeka guye bakkara diza keeththesi addapbe mala lees

ha sintha baggara tani be'ashe dizayssi aaze gizayssa gidikkokka attumakkasanchati beettishe de7oosona etappeka gaanna baggara diyafataynne mithhaythay beettishe de7es adante mala lees

haytani be'ash dizayssi aazey gizayssi ha gidikkokka isportenata woykko kaasanchata beashe de aas izatafekka kanna bakara deya maataykka beettishe de7e kanna bakarakka deeyana attuma naytikka beettishe de oosona ista giddonka qeerina aybettishe de'ees

bhaytani biyashe dizayssi aase gizayssa gidikkokka aaddafe malaliya kobilisto boykko shuchchara woosettidas malta bolla eqqida nam7u attumatappe ashe deas heratappeka ganna bakara di7eya maatay addappe malaliya woykko meyday bettishe dee xade bakkara de7e yaardiraykka bettishe

haytani biyeshe dizayssi aaziya gizayssa gidikkoka issi kaasancha wanchawo dimmi dilizayssi beetishe deees koysi heni bakkara ekkida zo7o shurra bera dizayssibeetishe deees heni bakkara deya issikaaddabdu malali hayssako

ha sintha baggara tanibiyashe bizayssazey gizayssa kidikko kaasanchata baashe daaas zetappe kayanni baggara de iya attumati feeti shede oossona addappe malaliya maadaykka beetti shedeees kanna baggarakka geeththayka beetti she deees

ayssi aytan biyashe dizayssi aasiya gizayssa gidikkoka kaasanchata biyashe deas hesa ta kaasanchata giddoppe kay soy zo7o shurapera zo7o surera gittidayssi beettishe deees galan7okalze aaththidayssinne karetha sure aaththidayssi izaappe sinthe bagkara yiishe deees

Hayssi ayta nifiyashe dilayssi aasay gizayssa gishikkoka attumati woykkokka sanjati ekkidi de oosona izatikka saloma liza may'o maydayti beettishe de oosona goye bakalakka be iza asatikka haddappe cora gididayti beettishe de oosona.

ka sinthe bakara tane be ashe tinayssi aaze kidahyssa akidikkokka qaasacchata be ashe daas nutapeka ganna bakara diza soyadapbe maalaliyayssi beettishe deees lapeka goye bakara diza nuthayte addappe baalalees

Haayiayssan ta sinthe bakkara biyashe dizay aaygegizayssa gidikkokka kaasanchata bi7ashe de7aas attuma naytakka izitappeka baynna bakkara deiza anam7u attumatikka beettishe de osonar issi attumaykka izitappe saloma nan shu gabi maydayssi wotishe de oas

Hayssa nayga nbiashidizayssa aazi ye gizayssa gidikkotece waachepa gukokaasachotappe asheeae ezotappehechcho ttumatika galanra shudaagey galasna sury attidayti betishe poossana issoyka guwas ekkidi bishi dees guye bakkaranne sinthe bakkara deiya mithay addappo malalizayssi betishe dee.

Ha sinthe bekkara tani biash dizayssi haat yegizayssa gidikkokka nam'o kasanchata biyashi demaas izetsapfe kaysoy salo mela sure gittxidayssi eleelestiriko haasiza ekkidi baana gishe deees heni bekkaraka diyattumoy beettishe deees.

ha sinthe baggara tani beizayssi aazey gizayssa gidikko gaasseka ancha maliza dumma dumma may7o isporte may7o maydayti issippe shiiqidi uttirayti beettishe de7ettes eetikka utti sinthe bagga xeellishe deettey ta sinthanka ayllandera haaththey dizayssi beettishe dee

ha sinthe baggara tani be ashe dizayssi haaze ekizayss ha gidikkokka keeri nayta kaassanjatape ashe de as deyetikka issi mala shurabe simola sure aathtidi machanne attumay maaran ekkiday bettishe deees hezatappe sinthe baggara wogga attumay ekkidayssikka kushe salo dhoku istishe deeette izatikka sur kusheza salo dhokku istishe de oosonna issi attumay kamera denthishe dee

ha sinthe baggara tani be'ashe dizayssi aazee gizayssa gidikko keehippe coranne dalga gidida meeda giddokka diza asati beettishe de'osona ha asatikka woykko motore maliza oyda bolla woykko wulchare geetettizayssa bolla utti didayti kuwaase ka'ishe de'ettes

ha sinthe bakara unibeyishe dizayssi aazey eqkizayssa gidikko booththa shofaba maydayta kaasanchata beyishe doosona iza taka beyana uttidasati coorati gannawudanne xadera beettishe de7osona issi bakara yza tottidasora zo7o maydayti addememalalizayti beettishe de7osona

Ha sinthe baggara tani biyashe dizayssi aaze gizayssa gidikkokka issi kaasanchata bi ashe de aas izetappeka booththa shurabe mayda nam'u attumatikka sinthe bishe de'osona galal'o shurabe maydayti gakkanaa qoppishe de'osona. .

Hayssa nay tani biyashe dizayssi haati ekkizayssa gidikkokkaastanchata biyashe da7as issoyka gulbatan dhoku histidi bishe dee booththa sura attidayssikka heeni bakarakka kuushesan dhoku histidi bishe dee saniranizaytikka eqqidi de7oosona

Paassinthe baggara tani biyashi dizayssi haa soygizayssa gidi gokka issi attumaamo graate qachishe beettees ize duna bollaka makise wothi dayssi neni baggara dizayssinnani baggara dizayssi addappe malale ayssakko.

issa asatikka haythe naathizayssi sinthe baggara beettishe dees izikka aadey gizayssa gidikku asati haythe naathidikka iza ra masumuretawekko yethada siyanas go7ettizayssa gidishin si sinthe baggara gashshezi beettizayssi asi dawalikko izara haasayizayssakko

ha sinthe bakkara kangiyashitidayssi aasartinay san gidigea attumay simadadadakkedatte geetishi do sokazitako kogiyathidaysi geetishi dees issi hattugayakka guyi bakkara kogiyathidi adgulamalatera gathidayssi gaggetishi gee

Ha sintha bagkara tani biyashi dizayssi haazeeygizayssa gidikkoka aaddappe malaliya baasara issi attumay gaare laakkidiizaykka beettishe dees wee bagkara coora kaametikka yiishe de7osuna iza lankera ka coora asati gidinne haa yiizaytikka beettishe de7ettees.

Hay tani biyashi dizay saaze gidayssa gidikkoka addappe malaliza baasan kaametikkede biyaynne haaiay beettishe deees xade bakkaranne ganda bakkara diza tumati beettishe do7oosonaa heeni bakkara deiya denbay woykko boshey beettishe deees

Haasi ze gaggara san be ashi dizayssa aage gidayssa gidikko agdappe malaliya caamma be ashe daas issinoezikka gedo gufannidaynne haasinyidi gufanniday beettiche dees izikka silipeere geetetti die erettees akagi kola xana caamma

Ha sinthe baggara taniriyashe diza yissaazeygida issa gidikkokka waaynna waaynna ishe dizasata baashede aas daytikka jelba bollara bizaynne hissi issa oykki dibizaytikka beetti shede oosona.

Asinte bakkara tani beashe dizay saazey gizayssa kidikkokka addappe malaliya baazara wokka kabeyishe deees isa garsenka diza jola attumaynne macha ekkidota beashe deaas kanna bakara asa keeththey dizayssikka beettishe dees

sinththe baggara tani be'ashshe dizayssi aazay gizayssa gidikkokka bayskile woykko saykile laagidda atumati beettishi de'osona izotappe sinththe baggara diza dunguza shurabe maydayssikka beettishi de'ees heni bagara deiya keeththeka beettishi de'ees

aasiinthe baggara tani biyashi dizayssi aasi ekizayssa gidikkokka woggakkameti beettishi de7oosona ezappe garsara diza satikka tumadinne macati beettishi de7oosona iza bolla dizayqaykka beettishi deees neni baggara diza shuchara keesettida birdaykka beettishi deees

haasinthe baggaran uni beshi disayssi aasey gizayssa gidikkokka baiskile laagida daro attumadi beettishi de7osonna iza tappeka gede baggara diiza ma kameykka beettishi de'es bogga baasayka iza ta garsida beettishi deee seni baggaraka shuchchara keexettina keexthe addafe malalizayssi beettishi de'es

adaanta sinthe baggara be'i shin bettizazey gizayssa gidikko si macashi aarakka issi attumarakka gisan baasa bollakka baysikile laakkishe ha simmi diizayti beettosana woykko motoro saykile laakkishe deettes ta gede waggara diza baasa lanqen keeththebete

faassinthe bagaraka nigarsitiza siyazey giza issa gitikkoka shuchchera keetxettita keeththe hattappe maalaliyayssa wokka keeththe wokka fooke geetetti daraizayti beetishe deees heni bakkara ke ari keethteti gide zayti beetishe da woosona

Haysi aytanibiashe dizayssi aaziye gizayssa gidikkoka shuchchara keexxettida keeththe woykko hinxa keexxhe addappe mala lizayssa biashe deaas izappe garsera biza badachetinne kaametikka beettishe do'oosona.

hawi tani xeella shize ssaasa eygizayssa gidikkokkaaattumaynne issi macha shiya ekkidara beettashe daa issi macho shierayssi attumara gaasayishe do osona hini bagkara ekkida tumaykka kiisen kushenaakkiday beetishe deees

ha sintha bokkaratani biyashi dizaysti aasi e gizayssa gidikkokka shuchchara keetettida keeththe addappe malali ayssi beettishe deee izikka woykka dhoqa keeththo woykka fooqe geetettidi eretee izafekka sintha baggara diza shuchchazikka addappe looy ayssi beettishe deee

Ha7i tani xeellashe dizayssi kaaaze gizayssaki dikkokka hissi attumay wogga keeththe suchchara keettettidayssa addappe malali ayssibeetishe dee ikka iza garsera bizau qeeri attumay kabetishe dees neni bakkara deiya keethte kabeti

Haytani teellashe dizayssi haagey gizayssa gidikko akka aaddappe maliya hintha keeththe woyko shuuchchara keetettida keeththe beettishe deees iza garsendisa attumati ka beettishede oosonaa issi booththa kame maliya issikka geettishee.

ha7i ayssan tani bi ashe dizaysti haaze gizayssa gidikkokka addappe malaliya keeththe be ashe dea ikka akime somali di beetti shide booththa kalamera kallamettidayssi issi baggara diyawulaykka beetti shide seni baggara diyawulaynne maskooteka beetti shide ees

Aytaliye sabiyashi diyayssiyageegidayssa gidikkokka aaddappe malaliya issi machashiyo beyashe deas izaka otoppeoxettida gabare maydayra beettashi da bahu,elaalli daariyaaa kushe bollaka iza katho ekkidayssi beetishe dee.

Faytanibiyashe gizay saasi gizayssa gidekkaka attappe malaliya keetzthe shuchchara keexettidayssi wokka keeththa wakka fooqi geetettidi erettishe dee wo'e bagkara diyoyssinna sintha bagara diyayssibeetishe dee.

aissanta sinthe baggara bi ashe dizay aazegizayssa gidikkokkehi pe malaliya shuchchara keesettida keeththa beetti shedeessa keeththayka hooqe woykko shuchchara dhoqan keesettida keeththa gidishin dizappe bolla baggaraka haray dizayssi beetti she dees shucha garsanka garsanhu gezi beette

ha sinthe baggara tani biyashi dizeyssi aazey gizayssa gidikkokka asatiyanjettishe mayza may7oza maydi poto dendishe e oosuna be maxaafaka oykkidaytinne baababa oykkidayti beetishe deosua heedzdzu attummati

aysi aayeta nibiashetizaysi aas ekizayssa kidikkokka issi timirte keeththan attumaynne macay maaran utxida sipe ettishedeees izata giddoppeka issi macashiya eqqada deiyara kabeeta sheda awus sinthe bakkarakka gede simmida astemaara tikkabe ettishedae

Sinthe baggara tani biyashitizayssi aazey gizayssa gidikkokka issi gawo ooso keeththan gele uttida attumaynne machas beettishe doossonna iziteppeka issi macashi hara gede simmi daariya kabeta shedawus nenni bagkara diza chililo malke qalamey kaadapbe malali ayssi beettishe deees.

haasinthe baggara tani biyashe dizayssi aazee gizay hissa giidipkakka issu attumay borsa baydi tamare so bishe dizay si beettishi dee kanna bakaranne xade bagkara dizaaytikka beettishe doosuna cora ttumatikka dabtareza kushinoy giday borsa bayda giidi bishe doossona

Hayssi aytan ibiyashi dizayssi aazeyygizayssa gidikkoka macaynne attumay issipe shi gidi urtiday beettishe deees issi attumayka sinthe bakara dizayssi pulbata bolla woththidi xaafishe deizayssi beettishe deees eegeppeka guye bakkara diza macashiya beettashe de'awus.

Haytan beha shidizayssa hazeygizayssa gitikkokka majatika anjatishe mayiza mayoosa mayidayti beettishe du7oosona esse ta giddoppeka is macasha welali dareya ubba macashatikka beettishe du7oosona sinthe bankara dehiya abebaykka beettishedede..

haysi haytana biyashe dizayssi aazin kizayssa ki dikkokka attuma nayta biyashe deas sinthe bagkara booththa shurabey baydayssenne booththara walaketida kareti maydayssi beettishi de7ees issoykka me iccishi dees geeni makarakka deiya majaynna ttumay beettishi de7osona

Haytan biyashe dizayssi aa zeeygizayssa gidikkokka addappe malali ayssabe ashe daaas ikka aazeygizayssa gidikko shuuchara keexettida keexhte timirte somalidi biettishe dees ani bakkara diyay wulaykka do'a gidos eretishe dees heni bakkara deya chilina baataynne midhaythe beetishe.

ha sinthe bakkara tanibeyashe dizayssi aazay gisayssa a geedikkakka issi attumay sinthe bakara ekkidizayssi beettishe denton goza sharbe kooden gachchidayssi beyayfe bolla manadeya woththidayssi duune bolla maydira hoone oykkidi deees ee go7e bakkara ayni bakkara ni bakkara diya maxaafatikka beettishe do7os

ha sinthe baggara tani bi ashe dizayssi aadiye gizayssa gidikkokka cililoma yida tamare nayta bi ashe daas isse ta giddoppekaynira guyera booththa mayoma idaytikkafe etishe de oosona issi machashiya sinthe bagkan oyde bolla xaafate de7as issi machashiyakka taafusi de7awu toosaka lam7a uttidariya

Ha'i tani beyashetizayssyaate gidayssa gidikkoka addappe malaliya baazana woggakka meni gaysa beyashe daan gala baggara deyaakoppolaka qeeriya tumaykka ekkidiyay kabee betishe de'es

sinthe bakara tani biyash dizayssi haasey gisayssa gidikkokka adabe malaliya boossera gede bizaynne haa izay attumatinne machati beetishi doosuna gannabakaronethade bakara diza miitha ethe tikka adabi malale hayti beetishe de7etees

Haysani xeella shidizayssi haasey gizayssa gidikkokka issi aashawe chaanida kaameu ehidi ekkis qolishe deees issi attumaykka ekkidi xeelishe dees ini bakkara deeya kaameykka zo7o kaamey beettishe deees ganna bakara diya shuchayka beettishe dees.

ha sinthe baggara ta ni biyashe dizayssikka aazay gizayssa gidikkokka attumati eqqi dizayssa biyashe de7as isetappe kayo guhe nadeza oydezikka beettishe dee hissi attumaykka sinthe baggara uttidayssikka beettishe de7ete ni baggara diza keeththeynne mithaythaykka beettishe deees

Aasinthe baggara tani be ashe dizayssika aanilankera issi mishiriya duuna kushe bolla wutha xeelli zaara beetas sinozikka gede biitta oge bolla ekkidi dizayssi kushe michidi gede xeelizayssi beettees ha goye baggarakka diza guutha mithatibee

Gaggarabe ishin beettizay aazey gizesa gidikko goype corafoyka lanqe bolla gidi be ishinka hadoozore woykko wagga kaameykka ha sim7idi kawachishe woykko kiigisti shoy ogessi bolla baaseti layssa giigisizay si beetti shede es lanqerakka asati iggi xeellette

inta sinthe baggara be ishin beettizayssi aasey gizayss ha gidikko wogga kaamey woykko danxo bizeys nam7azikka ha simmidikka baasezadala dalishe gizayssi beettishe deees eza fuda baggaraka asati eqqideytinne ha simmi hamotilayti beettishe Des'sona

Ha sinthe baggara tani bi'ashe dizayssi aazi yegizayssa gidikkokka huchchara oosettida oodzdzo be7ashe de7as isa garserakka gide biza ogikka dey saayizayssikka beettishe deees izappeka sinthe baggara dizayssi addappe malalees.

ha sinthe baggara beetti shedizayssikka aze gizayssa gidikko nam7o asatinne ha simmi diizayss issinoykka motore bolla ha simmi laaggishe izayssan izata lanqerakka giddo baggara wagga kaamey kabetiza deesegikka douzura gidishin giddo ogeta baassi giigisizayssabethees

Hsinthe baggara tani ishin beettizay aazay gizayssa gidikko baasay beettishe dees keehippenne dalganne aaho gidida baasay giddon nam'un diishe shoakkida baasay beettishe dees he baasa bollarakka diish bollara asati hamotishe dizayssi beetteesgede baggara kaame gede simmi bees.

issan ta sinthe baggara be7ishin beettizay aaza gizayssa gidikko kehipe dalganne aaho gididaa basettishe diza basay beettees ha baasaka baasiza kaameykka wogga kaamey woykko dozore geetettizayssikka baaseza baasidi woykko leqqi giigissizayssi beettishe de7es

Hawyta nibiya shidizaysti aasay gizayssa gidikkokka mabrati shupe xaazetti xaazetti shikkidayssi beettishe dee isappeka henni bakara diza asa kushey woykko tohoy beettishe deee anna bakara diza oydeynne heeni bakara diza booththa waraketay beettishe deee

hayssi hayssa sinthe baggara biyashi dizayssi aazey gizayssa gidikko aaddafe malamizayssakko bilisto woykko shuuchchay medhettidayssa beashi deas iza langerakka diza shaafay woykko shoorey beettishi deees ganma baggara diza gorqoro keeththey shuuchara keetettidayssikka beettishi deees

Ha sintha bagkara tani biyaashe dizaysse aase ekizayssa gidikko issi maca shio biyashe deaas bawatalada diyaaro izippeka sintxa bakara diza soolareykka beettishe deees izi akka diza suradappe maalale ayssakko.

hayssa naytani be'ashidizayssi haaze gizayssa gidikkokka shuchcha powodzettida bombapfe issi macha shiya gullantaledeyara tootali naathe duukash de7aws ganda bakkaranne zade bakkara duuqash dawus issi macha shiakka zaderanne gannara ekkidayti beettishi de7osona

agaratanibiashe dizayssi aazay gizayssa gidikkoka issi macashera naatara shiigi yiidi haase duukishe de oosona issi macashi yakka dootalo oykkada duukashe de awus qeeri nayakka bidduuni woykkada yidarakka duukka nagashe deawus

istinthe baggara tani beyishin beettizay aazey gizayssa gidikko addetikka issipe maarara eqqidayti beettisode oosona coradetikka guyera ha eqqidayti de7eettes eetikka eqqidi gede xeelizayssikka aazey gizayssa gidikko essan aahonne dalgkko shaafay beette